Paɣa m-bɔŋɔ ka o be daa ni n-kɔhiri naanzuhi yɛlim ni alibalisa ni zahim ka niriba kuli gubi o pam ka paɣa so zaya n-ye daliya piɛlli ka teegi o nuu bini o nuu ni paɣa maa niŋ nimmɔhi pam ka kamani dalibila laasabu m-bala ka di tam paɣa tooni ka bihi kuli ye kuli ʒi tahipɔnti n-ʒɛya ka so mi bibigi o kpee ʒɛya ka niriba kuli be

kpe ŋ-ŋɔ nyɛla duu ka duu maa puuni ka binyahiri kuli zooi di puuni iin binyɛra dɔnda di ni kuɣisi beni ka teebulinima beni teebuli shɛli za sunsuuni ka nyɛ teebuli piɛlli laasabu ka iin pileeti laasabu pa di zuɣu ka fulaawaasi be bini ni n-tamya ka dufɛya kuli beni ka laatinima be takɔriti maa puuni

Paɣa m-bɔŋɔ ka o ʒiya tɔri saɣim toli puuni toli maa zala o tooni ka o kpuɣi tiligi n-gbubi ka nɔhi kuli paai nɔh' anu m-bala ka bɛ ʒi o nyaaŋa ka kɔdu tia sa o nyaaŋa ka siliba shɛli zaya ka nyuli be di puuni ka tahili zaya ka pai zaya ka tahipɔŋ zaya ka furaitɔŋ gaɣili ʒi din ni ka niriba ayi laasabu ka bɛ ʒi

Namda nim kohabu shee n bɔŋɔ ka namda nim maa galisi pam ka tana gba biɛni kohara tana maa biɛla roba nim puuni ka bi ti kamani anbirɛla laasabu la ka di bɛ dinni anbirɛla maa nyɛla zaɣ dozim

Kpiɛŋŋɔ nyɛla kaman laɣiŋɡu shee ka bɛ zaŋ binyɛhiri kaman sipiikanima laasabu n-tam teebuli zuɣu ka pipa piɛla pa di zuɣu ka wɛyanima ɡa n-ɡa sipiikanima maa ka bɛ nyɛ bɛ niriba anu laasabu ka paɣiba anahi laasabu m-bala do' yino ka bɛ kuli niŋ suhupiɛlli ʒiya